Issi keehi puulattida keettan cora oydeti de'oosona. Eta oyde meraykka qassi boottay, zo"oy, karettay, bulla meray issippe shiiqidi doosona. Godaykka keehi lo"es.

Keehippe lo'iya dumma dumma mitaa qommoti beettoosona. Etappekka qa guye baggaara keehi gita deree bettees. Saloykka qassi shaaran kametti uttiis.

Benzziniyaa duuqqiyoosan heezzu kaamee beettees. heeraykka bootta mera keehi muqaaddetti uttiis. ya baggaara ha baggaarakka qassi kaamiyo giigida ogeekka beettees.

issi kayma gidida polotikaa kaalettiya bitanee pomppaa oyqqidi cora asaa sinttan haasayidi dees appekka guyyeera magalashuwaa bollan ha wodiyaa koorinttee eexxiidi dees

Paranjjati issippe shiiqqidi wolaitta wogaa kata ubbay miiddi doosona. hegeetu giddoppekka oyttay buddeenay samppa bollan aadhdhi uttiis hara usttatikka keriyaara aadhdhi uttidosona.

issi kaamee issi kaamiyaa bollan biittaa mooqi mooqidi qoliiddi de'ees. biittay qolettiidi diyo kaameekka qassi meran bootta.

keehi pulattida heeran maataa bollan ciiri giigisso lo''iyaabay beettees miyyiyaarakka keehi lo''iya keettay dooddi uttiis utti shemppiyo oydetikka beettoosona

attuma naatu huuphiyaa qanxxiyo saani na7ai qanxxettiiddi de7ees. ikka bollaara maayiro curqqai zo7o appekka miyyiyaara zambbiilee beettees. daro huuphiyaa giigissiyo buquratikka doosona.

hare gaaree a dil"e ciishsha malatiya galooniyaa tookkiri shuchchaappe ciiretti giigida ogiyaara biiddi dees hini baggaarakka motoree yiyaagee beettees.

deni wolaytta asati kutaa maayiri corattidi shiiqi uttidosona eta giddonkka qassi issoi ba kushiyaa gacuwaa bollan wottidi asai odiyoogaa ezggiyaabaa malatis

Issi liiqo xiillee ba sharan goozettidi cora gididi beettoosona etikka qassi sa'aa bollan utti uttirosona biittaikka beettees.

Asaa naati ba yelettido gallassa bonchchana mala go''iya keehi puula buqurati de'oosona. Eta miyyiyankka daro lo"iyaabati de'oosona. Sintta baggaankka Inggilizatto machchalan issi na'aa yaagiyaage xaafeti uttiis.

wolaitta wogaa maayuwaa maairi duriyaa cora maccaasainne attuma asai beettees etikka qassi kushiyan daro wolaitta wogaa qonccissiya buqurata oiqqi uttidosona

ogiya bolan melidda maataynne ogiyaappe hadirsanne ushshachcha bagaara lo'iya dozati de'oosona.

boraa ashuwaa bayzziyo keettaa sinttan attuma asati beettoosona. penggiyankka qassi zo'o maayuwaa bollaara maayra bitanee beettees. keettaa meraykka boottanne zo'o walakketti uttiis.